Bimile esi bali aliwo chisisa chigali

Imbonako ulichi ali kuchalani alikutunga zingubo ikale achikola alikufumbamo ingubo afune ijelu ye ku kujikolachina kujisatulula agitusemo

Batu bayikala kunyaza baliko batu badatu bali kumezi babima bwimi

agwatile igomesi ilimo busitale ili yelo abowaga lizune awambile bitu byewe mukavela awambile makono wongene atiki kavela konyene awambile makono gombizana

Ilengayo yaddamba yesiza yaduya gusala yaisungako yabusana yagona yasila nga izileikweka yaingila mugusala agwo.

Noti iye lukumi noti Iye nkumibili noti iye gumutwaalo noti iye jimitwalo jitano nga zosi zana bapangile zalondekanile ziliwo chi mwibanga.

Tsimuli imwanyi iliko matu mamali ne mwanyi idala yatoba yatobela dala nu mutu kumwanyiku umukasi aliko ulikugana kunoga

Kubumba ekasile kuchakye alikubumba ahambileko makono gombizana yaninile ateleko ligosi lyene

isigali mukatale isi balikutunda katale ikokyi kamu umutu yesizana ulimu nenga bitu byonyene niyo bibonekele kumidala nenga kawo ulikutunda da

zili zinzu zidatu indeyi ishembayo buleyi iliagati wezinzu zo zibili yaba yekadatu abyala mulyango webimuli akulayi liwo nibitu

Ni mbusi ili ilimo buwanga ilimo chibeele ikasi bajuboyele mugosi mumilo nenga ilikudya bunyasi imbusi imbutisi

Ni ni bache bimile bamusililile nga bimile imugongo wawe agwatile chitambala aboyele kuchikofila kyewe chitandalafu kumutwe eehe ni bache bagali

ano kayu kalinda mukyele ni kyipi nayo bisaala bilimo bigali kowolesa esi mukyele kuwangalila